For tomato farm, sometimes when di farmer come pluck e tomato no be all di tomatoes dem go dey di same some of dem dey go dey strong for hand if you press, some go fine for eye, some of dem go soft, some go even come dey rot ten, some wey even strong maybe sometime animal go don chop am. So e good as a good farmer when you don pluck your tomato dem you go come separate am and dat seperating oyinbo dey call am sorting. As a good farmer you go come carry basket maybe like three basket you go come separate di tomato dem wey dey strong, very strong and very fine for eye come put am for different basket after you don do dat one finish, you go come separate di one dem wey don rot ten you go come put dem for another basket, you go come still separate dey one dem maybe animal don chop am but e still dey very strong you go come put am for inside basket another different basket, now you don get three basket. Why you dey do all dis thing becos a good farmer wey you be, you plant so dat you go mek gain and you plant so dat you go produce food wey when person chop e go dey fine, alright for body and di person no go carry sickness and so dat is why na as a good farmer you go separate your tomato like dat so dat you go fit sell di one wey dey good for inside market so dat person, pipo go buy and you go mek gain. Na so na wetin dem dey sorting for tomato farm.

I wan talk about how you fit use, chemical wey oyibo dey call pesticide, to kill small small animal dem, wey, dem dey call pest for your farm. Plenty chemical dey for market for different type of pest. Wen you buy di chemical, for di body of di container wey di chemical dey, dem write di measurement and how you go take miss am with water. Wen you don miss am finish with water, you go come carry di mixture pour inside Napsat sprayer, dat thing wey dem dey carry spray. Come carry di sprayer hang for your back, den you go come point di mouth, di mouth of dat sprayer wey dem dey call nuzzle for di ground or di body of di plant, depending on di type of chemical and pest wey dey worry your farm. To use chemical, dey dey very fast to kill or pursue dis small small aminal. E dey fast well well, na im farmer dey like use. Wen dis pest or dis small small animal don enter your farm, and e dey bad mouth well well, and e wan kill all your plant wey you don plant, so you go use dis chemical, kill am fast fast. So dat your money and your effort nor go come dey waste, thank you.

you know sey wetin dey give pesin joy for enitin for dis life na wen you tek yor eye dey see di fruit of somtin wey you don do di ting con dey come up pipo con dey use eye dey see am di ting con come up con epp pesin laik for farm now i don tok am sey we get plenti operation for farm we get pre planting we get planting we con get di post planting in post planting afta we don do post planting di next ting wey farmer go dey use eye dey wait dey look time dem go dey look time na na harvest harvest taim na wen you go use yor hand remove di ting you bin done plant bifo laik seed dis taim di ting go con come out laik full flesh harvest wey pipo go see say sai see wetin dis farmer bin do see wetin god don do for am laik to if you plant sometin as a farmer e neva finish se you don plant e neva finish sey you dey pour am wata e finish wen you don comot am for grand or you don pluck am for di tree you con see wetin you use yor hand do di ting go con do good for pipo e go con enta pot e go con ton to food wey pesin go eat na part of di ting wey go mek farmer sey e be succesful farmer farmer no be successful farmer dat one be sey farmer wey succeed wey go lay hand for chest sey yes i be good farmer until im don pluck wey dem dey call am harvest di ting wey im don plant

i wan tok abat potato we get plenti type of potato but i wan tok abat two two of dem e get di one wey dey white for di bodi di bodi di di skin dey white e get di one wey dey laik orange e com be laik sey e wan red small day wey dey laik sey e wan red small if you cut am you go see am sey insaid go dey red e go dey laik carrot dem fit even chop am laik dat wen e neva cook am bicos im de veri rich im get wetin dem dey call carotine wey good for eye well well e con get anoda ting wey dem dey call pro vitamin a sey e good for eye veri well so if you see potato you go fit see di one wey dey white you con see di one wey dey red laik sey e wan be laik orange na still potato e de good for bodi well well e dey good for bodi especially you fit chew am laik i tok bifo laik carrot so as a farmer you go com cho- e e dey important sey mek you choose di kind of potato wey you fit plant dis choose wey you dey choose so e go depend on di pipo wey you wan sell for bicos pipo dey laik tings differently no be di ting wey a laik naim b go laik no be di tinng wey c laik naim d go laik so as a farmer wey you be if you plant yor ting mek e be sey na wetin if you cari go market you no go cari am return you go need know di market wey you wan sell yor ting which kain pipo dey dat market which kain pipo wan buy wetin dey wan buy and you go concentrate con plant am laik dis potato wey you see so dis two type one dey white one dey red pipo dey still buy am depending on di pipo wey wan use am

you know sey sometaims as a farmer e get how sometin go hapun to you for yor farm you go tink sey na winch no be winch lets say for example you plant yam as a farmer you con dey wait mek di yam come out wey dem dey call sprouting and germination wen e don germinate e con come out wey dem call sprouting you no con see am you know sey plenti ting go dey hapun for yor mind you go dey ask sey ahan abi dis yam nor bin dey alive wey i plant am or wetin hapun abi dem thief dis yam or abi winch don enta my farm no be winch dat bad animal wey we tok bifo wia i sey we dey call am pest e get di one wey dey attack yam wey dey chop yor yam for grand e no go com allow di yam at all to come out some na wen di yam don begin dey grow wan come out from di grand di ting go chop di head di yam go die some no go even allow mek di yam sef even comot enitin wey dey laik leave e go kill di yam inside di yam go con rot ten naim be sey e good as farmer if you wan plant yor yam or anytin wey you wan plant mek you for treat dat grand wey you wan plant with pesticide chemical wey dem dey call pesticide or you go treat di set di yam mini set wey you wan put yam mini set na dat yam wey you cut small put for grand you go con cari chemical con treat am e fit bi dust con treat am so dat dis pest wey we dey- dis animal wey we dey call pest so no go fit con kill yor yam con kill yor effort con mek am be sey laik sey you no do anytin at all pesin go con look sey dis kain farmer e no sabi wetin e dey do so for us to comot dis pest or to mek sure sey dis pest wey we dey look so laik dis for dis yam no mek awa effort com be laik sey we no do eniting e good mek we treat awa farm or mek we treat di ting wey we wan plant weda na yam or na eni oda ting

i wan tok abat farm practice farm practice start from pre planting operation i wan tuk- mek i tuk abat dat one you see for dis farm practice laik dis so wey i wan tok i wan tok concerning pre planting for pre planting as a farmer nau you go get farm wey you wan plant you no go just get up sey i wan plant oh and den you go just fill eni farm you go plant you see- you go get farm wey you wan plant maybe di plan- di farm nau go don dey due go don reach to farm you know sey dem get wetin dem dey call fallow you go con leave di farm for some taim maybe afta one year afta two years you say okay i wan farm dis farm wen you con see dat kind of farm you go con clear di farm use machete cutlass come clear di farm veri well wen you don clear am you go con pack di farm con pack di tings wey you don clear so you no go burn oh you no sey for agriculture dem don say mek farmer no dey burn again so you go com pack di ting come keep for one ples you fit burn am for dat ples or you fit leave am for dat ples wen di ting don die finish con decay wetin oyibo dey call decay dat is e con rot ten con turn to sand or manure you fit pack am still use am for your farm wen you don con pack am finish laik dat you go con use wetin dem dey call oh con for dis awa area laik dis we no dey do too much tilling tilling na to cut di soil turn am upside down we no dey too do am we dey plant for either for flat grand wen dey call ordinary grand or dey plant for amount wey be sey you go do small sand you go pack di sand laik sheep pack am pack am keep pack am pack am keep con cut knoting dem wey you wan plant wen you go con just dig di hole for grand wey dey call flat planting con dig di hole con pack whateva you wan plant con put am for di grand na di common practice wey dey hapun for dis awa area be dat